Egenshiishshaho yaa yannanniricho haaro ikkinoricho fuli yannanni kayisse hajo la'anno bissara iillishate horoonsi'nanni doogo.

Mininna dubbu saada yaa mini saada lukkite ,Gerecho, saa yinnanna dubbu saada kayinni Amboomma ,Daguncho Yeedalla yinnannireeti

roso yaa egennote buicho ikkanna egenno boowirsirate buddeena afirate jirote hattono hayyotenna

Giwirinaho yaa baatto loosirate ikko saada lalo lukkuwa ceate hattono babbaxewo yanna yannanittenni babbaxitewo mirite shiqishatenni babbaxitewo owaante uyinanni bayichooti

Mininna biirote uduunicho yineemmohu, mini uduunicho gawate, meesane barucuma, biirote uduunicho yineemmori kayinni kompitere, maashine, maxaafa daradaranni bayicho.

Owaantete yaa lawishshaho mitte hasi'noyi hasatto marre dargaho afi'nannita ikkitanna konni giddono mootimmateyino ikko xissamme xissotenni xagisi'nanni bayicho.

Eganshiishsha yineemmohu mitte hajo ikko mitto coye haja la'anno bissara rahotenni iko wiinammunni tareesinanni doogo giddo mittoho

Sicconna badoosheho yaa mite gobbara ayimmate xawishsha woyi malaate ikkanna kunino wole babbaxitewo baattote iima heedhawo gobbuba giddonni umosenna mite gobba ayimmase xawisidhayo doogo giddo mitto malaateti

Maashinubba yaa mannu loosino kalaqama ikkitanna baxxinohunni woyyaabbino owaante aanna hasi'noonniricho loosate horonsi'nanni uduunnichooti.

Rosu yaa egennote buicho ikkanna kunino rosu jirote, buddeenaho, doogote hayyote

Supirimaarketete mirte yaa baxxitino dikko ikkittanna tininno duuchu danni uduunicho mitteenni gamba assite xaphi assitino uduunu duunoti

Seensilleho yineemmoti seesaho horoonsi'neemmo uduunnicho ikkanna lawishshaho wodaare qolo qonxolu hattono babbaxxitinoricho ikkanno

Koate yaa lekkate wodhinanni woyi horoonsi'nanni ikkanana kunino lekkate woy babaxeworichora horonsi'nanni

Afantino gashshaanonna annuwa yinanniti. afantino gashshaano gobbate deerrinni baxxewo baayiicho uuyiine la'nanniri egennaamanna gashshanna loosa dandiitannota ikkitanna afantino annuwa kaayiinni budunnino ikko hayyotenni araarshshunni baxxite leeltinoreeti.

politika yaa gashshite no mootimmanna hattono wole yekkerantannonna hittisantanno woy heewisantanno mootimma lamente mereero hedote soorronni kalaqantanno yekkeero

Mininna biirote uduunnicho yinanniri mini uduunni gawate gonxanni daallasa diphinanni diphano biirote uduunne kompiitere babbaxxino maaxaaffa worranni baycho kuri labbanno

Agattote yinanniti du'namaano ikkitanna duuchu daniti no lawishshaho dimbissanno agatto biira xagichonna wole wolerichira horoonsi'nannita waano ikko budu xagga kuri

Hara, daa"attonna darama ,hara hee'nonni basenni ,daa"atto basete geeshsha marre la'nanni egenammanni, daramate yaa kayinni base agurate yaate.

Maashinubbate yaa manchi beetti kalaqamu wolqanni loosara dandaanokkiricho baxxiteyo doogoninna woyyabeyo doogoni shiqqishirate horonsi'nanni uduunichoti.

Babbaxxino dani uduunnicho yinannihu aanno horonniino ikko loosammo garano danasino xaadannokkiha ikkanna kunino ko"atte woyi bolaale hattono meesane

Daddaloho yaa duuchu daniha ikkanna kunino koattete daddalo ikka chaalaa uduunne daddalo ikka dandaa bununna hattono sagalete daddalo woleno kuri lawanno.

Kaalqonna qooxeessa yaa, kalqo lawishshaho muro saada lubbo noore manna hattono qooxeessaho yineemmohu kalaqamu jiro baala heedhanno qooxeessaati.

Hodhishanna yaa hee'noonni baayiichinni wole gobba horonsi'nanni woyi traanbanni uduunnicho ikkanna kunino mannu loosinorichooti

Sicconna badooshshu mitte daga aymasi umo ayimmase budesenn xaggese leellishate umose dandaate leellishshate horoonsi'nanni malaateeti

umu danancho yinannihu bisinke kifile giddo qoonchu iima fule hee'rannoha ikkanna kunino baxxinohunni biinfilehonna xummete hattono arrishsho gargadhate kaa'lo aannonke

mininna dubbu saada yineemmoti mini saada lukkicho gerecho saa harricho hattono farashsho dubbu saada kayiinni ambooma yeedaala daguncho doobbiicho.

Baadi xagga yinanniti darotenni haqqichotenni babbaxxitino kalaqamu aaninni haa'ne huuncine ogimmatenna xaginateho horoonsi'nannirichooti

poletikaho yaa gashshite noo mangistenna hettisantanno woyi yekkeerantanno mangiste mereero kalaqantano egennoteno ikko babbaxitino coyi kiphooti.

minenna gallanni mine yaannohu mine yaa loosu mine ikkara dandaanno mootimmate mine ikkara dandaanno rosu mine ikkara dandaanno gallanni mini kayiinni mitte maate mitteenni annu ama ooso hatto mittee gamba yee heeranno baseeti.

ijaaraho yaa duuchu dani uduunne mitteenni gamba assine burduunqe lawishshaho siminto waanna shaafa haqqe gamba assine mine minnanniha ikkanno.

seesa yaa baxxinohunni meessaneeti keeraanchimma agadha ikkitanna umonke hayiishira bisonke hayiishira uddanonke xure hayiishine hoola albanke buudha

Koatte yaa lekkate horonsi'nanni ikkanna kunino, biinfilleho, seesaho hattono, lekkate iillitanno doogimale gawajjo gargadha dandiinanni uduunnichooti.

Politika yaa mootimma gashite nootinna wole gashate yekkerantanni hetisantano lamente mereero kalaqantano kipho

Hayyonna bude yinneemmohu ,hayyo mittu manchi umisi giddoni kalaqamunni afirino egennoni buqessanotta egennote buicho ikkanna ,budu kayinni daganna dagoomu mitteenni malante wodhitanno wodhooti.

daganna maate yineemmoti daga yaa duuchu manni kiironna babbaxino manni mittee gamba yee heerannota ikkitanna maate kayiinnni mittu mini giddo mittu anninni mitte amanni afantino hatto roduuwunna fiixu gamba yee heeranno.

Hijaara yaa duuchu danni uduune mitteeni duune loonsanniha ikkanna lawishshahu garinni simintonna waa shaafa hattono haqqe babbaxinore gamba assine mine mi'nanni

Elekitironokise yaa luulano uduunicho ikkanna kunino lawishshaho jiphaase, widiyo mobbale, hattono hiraninna hidhinanni tekenolojete mirte mitteenni gamba assite amadani

Muronna laalo yaa gati giddo afi'nanni kaasho ikkanna kuri giddonno bunnu weese, shaanu ,baddalla yinnannire

Sicconna badooshe yineemmoti itiyoophiyu daga baalanti dagoomimmate badooshshi nooseta ikkitanna tinino sidaamu daga umise malaatinna badooshshi noose.

Biifisa yaa mittoricho illete giwisaare fiine hunne la'ate biifannoricho assinannire ikkanna kunino doogo biifisa gallanni mine biifisa hee'noonni quccuma biifisate.

Daganna maate yaa ,daga mittu quchumi giddo ikko gobbara heedhanno duucha manna yinannire ikkitanna ,maatte yaa kayiinni mittu minni giddo annunna amatenni ganba yine oosontee mitteenni hee'nanni.

Mini uduune yinnanihu mine horonsi'nanniha ikkanna lawishshaho gawate, gonxanni daallasa, itile kurinna waa anganni uduunubba

Poletika yaa gashshite noo mootimmanna wole hattono yekkeerantannona hekkisantanno mootimma mereero hedote babbadooshshe loosu qeechi babbadooshshe hattono woleno kuri lawannoreeti.

Mitte hajjo ikko xagge dargaho leelline afi'nooniha woleho tuqu xaadooshira ikko babbaxitino doogonni tareessinanninna egensiinsanni doogooti.

muuziiqa yaa mitte dhagge ikko hattono wole giddo heedhanno hedo baxillu daafira ikka dandaanno gobbate daafo ikka dandaanno hattee sirbunni shiqinshanni doogooti.

Babbaxxino dani uduunnicho yineemmohu horoteno ikko danuyino loosammo garino xaadannokkiha ikkanna lawishshaho, koatte, bolaale meesane hattono gonxanni daalasi

Daganna maatete yinanniti, daga yaa mitte gibbara heedhanno duuchu manni kiiro ikkitanna, maatete yinanniti kayiinni mittu mini giddo afantanno anna Ooso ama woleno kuri lawannore.

Booharanni mereersha yaa woyyeessine loonsoniha keeranchima agrenna la'nanni booharanniha ikkanna lawishshaho wedellu godo'lete bayicho, budu hara

Bununna minenna sagalete mine yineemmohu bununna mine yiineemmohu buna hironsi'nanniwa anganniwa hattono hirranniwanna hidhinanniwa sagalete mineno sagale hirranniwa hattono marre hurbaaxxinanni bayichooti

babbaxino dani uduunnicho yinannihu lawishshaho loosamino garano aano horono xaadannokkiha ikkanno kunino koatte bolaalenna ee hattono meesane qotto yinannireeti.

Muronna laalo yaa gate kashunni afi'nannitta ikkanna kuri giddono lawishshaho shaanu, badalla, weese bunnu hattono wole kuri lawannoreti

boohaarranni mereersha yineemmohu woyyinonna baxxino garinni baxxino garinni haaroonsine loonsoonni bayicho marre daa''ata wedellu godo'lete bayicho hattono istaadeeme budu hara.

Safote latishshaati yinneemmohu doogo, rosu mini keeranchimmate owaante uyittanno hosipitaale giwirinnu hattono wole kuri lawannoreeti

Mininna dubbu saada, mini saada lukkite, Gerecho, saa, farasho, Harcho, dubbu saada amboomma Yedala, Doobbicho

Safote latishsha. Safote latishsha yineemmohu doogo, rosu mine ,hospitaale, giwirinnu hattono mootimma owaante uyinanni baseeti

Loosoho yaa duuchu danniha ikkanna mootimmate looso ,daddalu looso, wolu woxunna hattono wolqate looso miinju looso yinnanni

amma'note yineemmoti duuchu danita ikkitanna mitte daga kalaqinose kaaliiqa magannitannonna ayiirisidhanno isi ledono xaado assidhanno doogooti.

Hara darattonna darama yaa hara mittu manchi noo bayichi bayichu soorro assayi mereero millimmillo ikkitanna mittoricho basete geeshsha marre la'nanniha ikkanna darama kayinni hee'noonni base agurre taraawate yaate

Maxaaffa yaa mite dhagge giddo egennono ikko babbaxitino borrote dannini lukkete iima borreesine qixxesinanni uduunichoti

Egenshiishshaho Yaa mite hajo iko mite ikkito hajo la'ano bi'sara rahoteni tuqqu xaadooshini iko babbaxitino doogoni hajo la'ano bi'sara illinshani doogo gido mitete

Owaantete yaa mitte hajora marre hasii'nonni hajo affi'nanni base ikkittanna lawishshaho mootimmate base hattono xissammiro marre xagisi'nanni hosopottale

minenna gallanni mine yinannihu mine yaa loosu mine mootimmate mine rosu mine daddalu mine ikkanna gallanni mini kayiinni mitte maate ledo mitee gamba yine hee'nanni bayiichooti.

daganna maate yaa daga mitte quchumira ikko gobbara heedhanno manna ikkitanna maate kayinni mittu mini giddo heedhannota ikkitanna annu ama ooso woleno kuri lawanno.

Hodhishanna yineemohu hee'noonni bayiichinni wole bayiicho maratte woy taraawate horonsi'naniricho ikkanna kuri gidoyi kaameelu, farashu, gaagiicho, horopilu, hattonno yowolo.

Babbaxino dani uduunnicho yineemmohu meesane koatte bolaale meesane daallasu qotto hattono wole kuri labbinoreeti.

Muuziiqa yaa, boohaarsha ikkanna kunino wodanu giddo ikko giddo galtino hedo xawissanni sirbu doogonni xawisi'nannirichooti

Ama'no yaa duuchu dannitta ikkittanna kuri giddoni mite amana kalaqancho kaaliiqa maga'ninnani galaxinanni garati

Adawu agaraano yinnaniti doogimale mannu mannu iima gawajjo iillishanokki gede rahotenni dagge iillittano baxxinohunni keeru ga'labbora loossannoreti

Murote yaa mitto wixa winxe winxi gedensaani fulironna laali gedensaani murino yinanni hattono lophe horo aanno saga'linannire ikka dandaanno.

Seensilleho Yaa seesaho horon'sinnanire ikana, kuri gidono lawishaho tubbu, wodaare, qonxolu, qolo, hattono diiga kurino wole labbano

Bunu minenna sagalete mine yineemmohu, bunu mini buna anganninna hirranni hidhinanni base ikkanna, sagalete mini hattono sagale hirranninna hurbaaxinanni bayiicho.

Muronna laalo yineemmoti gatinni afi'nanni kaashsho ikkanna kunino weese, badala, shaanu wahenna kurinna wole lawannoreeti

Baadi xaagga yineemmoti kalaqamunni afi'nanniricho ikkanna kuri"u haqqete datonni ikko babbaxxitino uullate kaashshi aani ha'ne huunci'ne babbaxxitewo xissora xagisi'nanni

Bunu minenna sagalete mine yineemmohu bunu mini buna calla hirranninna hidhinanni anganni base ikkanna sagalete minino hatto sagale hirrannina hidhinanni qoleno huribaaxinanni bayichooti.

Hara yaa mittu bayichu soorro assanno woyte leelitanno malaatta ikkitanna, daa"atto mittoricho noo base geeshsha marre la'nanniha ikkanna, darama kayinni hee'nonni qoxxeessa lubbo gargadhate gatisirate agurre xoonqe ba'nanni garaati.

Godo'lete yaa duuchu dannitta ikkittanna kuri giddo lawishshaho sharro ,dodansho, qeexalla, lekkate kowaase hattono uge

Egenshiishshaho yineemmohu mitte hajo ikko ikkito hajo la'anno bissara babbaxxewo tuqu xaadooshshira ikko babbaxxewo garinni hajo la'anno bissara iillinshanni dogooti.

Seensille yaa meessaneete xu'misate woyi la'ate woyyaawanno garinni la'ate injaanno garinni meessaneete keeraanchimma ikko babbaxewo garinni seesiisi'nanni doogooti

murote yaa mitto guma winxi gedensaanni winxoonnihu yannasi agadhe laali gedensaanni murino woyi murote yinanni hakkiinni sae lophe wole horo sagale ikka dandaanno babbaxitino horo aanno.

Kalaqonna qoxxeessa yinnannihu ,qalaqo yaa maganu kalaqinoricho baalla gamba asse amadinoha ikkanna lawishshaho haqqe baattote leelanori baalunku, qoxxeesu kayinni kalaqu hundani heeranoricho

mini uduunne yineemmohu mine horonsi'neemmoha ikkanna lawishshaho gawate qotto barchimu gonxanni daallasi diphinanni diphano

Mini uduunne yineemmo qotto meesane gonxanni daallasa itiille diphinanni diphano hattono ofollinanni barcimma woleno kuri lawinore.

poletikaho yaa gashshite no mootimmanna wole hattono gashshite noote ledo yekkeerantannonna hettisantanno mootimma mereero hedote babbadooshsheno ikko mitteenni xaphi asse woyi mimitu ledo ...

Sagale yaa manchu beettira hasiissanno sasu coyi giddo minenna uddano yineenna sayikkita ikkitanna sagale tinino lubboteyi heerate horoonsi'nannirichooti

Hara, daa'atonna daramatte yineemoti, hara mittu manchi noo bayiichunni bayiichu sooro assawo woyiitte leelitanno milimillo ikkitanna, daa'atto kayiinni mittoricho noo base marre la'naniha ikkanna, darama kayiini hee'nooniwa agure lubbo gargadhatte xoonqaniha.

haranna daramate yineemmoti hara mittu manchi noo bayiichinni bayiichu soorro assanno wote leellishshanno millimillo ikkitanna daa''atto kayiinni mittoricho noo base geeshsha marre la'nannita ikkitanna darama kayii hee'noonni qae qgurre wole gobba taraambanni ,,

Baattote ofollanna dhagge yineemmoti, sidaamu baatto xaa ilaalaamete hattono ofollase dananno ikko gara biiffinota haanja muronna latishsha amaddinote

Odoo yaa mitte ikkito dargaho hee'ne anfoonni mashalaqe woleho tuqunni ikko babbaxitewo doogonni afinokkihura odeessinanni doogo giddo mittete.

Bunu minenna sagalete mine yinnanihu ,bunu mine yinnannihu buna calla hiranna hidhe hakkino sa'ne horonsira dandiinanni bayicho ikkanna ,sagalete minino hatto sagale hiraninna hakkino sae marre huribbaxinanni bayichoti

Hayyonna bude yineemmohu budu mitte daga mitteenni ma'lite fa'lite wodhitinoha ikkanna, hayyo kayiinni mittu manchi giddonni fultanno egenno ikkitanno.

egenshiishshaho yaa mitte hajo woyi mashalaqqe hajo la'anno bissara tuqu xaadooshshinino ikko luuketenniino babbaxitino doogonni tareessinanni dogooti.

Muronna laalo yineemmohu gatinni afi'neemmo kaashsho ikkanna kuri giddonnino lawishshaho, shaanu, badala, weese bununna wahe.

Muronna laalo yaa gatee afi'nanni kaashsho ikkanna kunino, wahe, badala, shaanu, bunu woleno kuri lawannori

Seessille yaa, mine seessisa chaallanni kunino babbaxxitino kalaqamunnino ikko mannunni loosantino babbaxxitino seessu uduunnubba gamba assine woyyabunni la"atenni la"ate biifannonna injaanno gede assinanni doogga

mini uduunne yineemmohu meesane worime qoncooro qotto daallasa barcima itiille tubba barko.

sumuda yaa itiyopiyu giddo heedhanno daga baala umise hayyonna umise budi seeri noota ikkitanna kunino mayiimansano ikko dagoomimmansa xawisirate leellishshanno malaateeti.

Maxaaffa yaa mitte dhagge ikko egenno borotte daninni luukette iima boreessinne woranni dagannonna albilicho heedhanno ilamara tareesinanni.

Hara daa'atonna darama yaa, hara yaa mittu manchi noo bayichinni dargu sooro assanno woyiitte leelanno malaate ikkanna. daa'atto kayiinni mittoricho noo bayichi geeshsha mare la'nanni gara ikanna, daramma kayiinni mittu hee'noonni qooxeesa agure lubbo adhinne xoonqanni gara.

hayyonna bude yineemmohu hayyo mittu manchi kalaqamunnino ikko rosunni afirino egennonni buqqeessanno buqqee ikkitanna budu kayinni dagoomu mitteenni ma'le fa'le wodhanno wodhooti.

Bunu minenna sagalete mine yinannihu bunu mini buna hidhinanniwa hirranniwa Horonisi'naniwa ikkana sagalete minino hatto hirraniwanna marre huribaaxinanni bayichoot

Agattote yaa du'namaancho ikkitanna kuri giddooyino lawishshaho, dinbissanno agatto xajje, biira hattono, wole horo uytanno agatto kayiinni buna waa

bunu minenna sagalete mine yineemmohu bunu mini buna anganninna hirranninna hattono hidhinanni base ikkanna sagalete mini hattono sagale hirranninna hurbaaxinanni .

Daganna maate yaa, daga duucha gobbarano heedhannotano ikkito duucha ikkitanna batinye ikkitanna, maate kayiinni mittu mini giddoonni mittu anninna mitte amanni afantino miilla gamba yite mittee hedhanni bayiichooti.

loosoho yaa duuchu daniha ikkanna miinju looso latishshu looso woxunna wolqate looso daddalu looso hattono mootimmate loosooti.

Politikaho yaa gashshite noo mootimmanna wole yekkerantanonna heewisantanno mootimma lamente mereero babbaxitino egennote ikko babbaxitino loosunni yekerantannorichooti

Hodhishshanna yineemomhu, hee'noonni basenni wole base taraawate horonsi'nanniha ikkanna kunino kaameelu doqidoqqe yowolonna horophillu farashshu gaangichunna wole kuri lawanno.

Sagalete yaa manchi beettira hasiisanotta sase qara kifile giddo uddanonna minu sagalete giddo mite ikkite gaamantanotta ikkittanna tinino lubbote heerate horonsi'nanni hurubbaxinanni

tuqu xaadooshshe yaa mitte haja ikkito ynnate ikkinoricho borrotenninna huurotenni duuchaho mashalaqqe iillinshanni bayiichooti.

Hayyonna bude, hayyo yaa mittu manchi kalaqamunni ikko rosunni afi'rino egennonni mittu manchi fultanno egennote buqqe ikkitanna, budu kayiinni dagoomu mitteenni ma'lite fa'lite wodhitino wodhooti.

Minenna gallanni mine yinannihu lawishshaho mineho yinannihu daddalu mini loosu mini mootimmate mini, rosu mini hee'ra dandaawo, gallanni mini kayiinni annu ama Ooso mitteenni gamba yite heedhanno bayiicho

seensilleho yineemmohu seesu uduunnicho ikkanna kuri giddono lawishshaho tubba wodaare qolo qonxolo hatto babbaxitino budu...

Sagalete yaa manchi beettira hasiisannorichi mererinni qara ikkitanna tinino lubbote heerate hurbaaxxinannirichooti.

Daganna maate yineemmoti duucha baayiicho heedhannota dagate yinannita ikkitanna maatete yineemmoti kaayinni mittu mini giddo anna, ama, ooso, fiixa yinanna mitteenni heranno.

Supirimaarkeetete mirte yineemmoti baxxitino dikko ikitanna, tinino duuchu dani uduunne mitteenni burduuqqe gamba assite amaddino babbaxxino uduunni duunooti,

amma'no yaa duuchu danita ikkitanna kuri giddonni babbaxitannota ikkiturono mitte amma'no kayiinni kaaliiqa kalanqoha baattote iima hee'ne waajja isi ledo xaada yanna yannante hasaawate

sicconna badooshsheho yineemmohu lawishshu garinni itophiyu giddo heedhanno daga baalanti umise badooshshi budunna dhagge hattono hayyo noota ikkitanna teenne meessaneete xawisirate horonsi'neemmo.

Daddallu yaa hiranna hidha ikkittanna kunino babbaxeyoricho kaasho ikka dandano gati afi'nanni mirte ikka dandiittano, bunu daddallo koattete daddallo uduunu daddallo

afantino gashshaanonna annuwa yaa hee'noonni qooxeessira ikko daganna dagoomu baxxino bayiicho ee la'annore ikkitanna kurino budunino hayyoteno araarshunino loosunnino baxxino bayiicho uyiinannireeti.

muronna laalo yinannihu gatinni afi'nanni gaashsho ikkitanna lawishshaho shaanu badala weese bunu wahe woleno kuri lawannoreeti.

Sagale yaa manchi beettira hasiisannori giddo mitte ikkittanna tinino babbaxeyo miinjinni afi'nannita ikkittanna lubbote heerate horonsi'nanni

owaantete yaa mintu manchi baxxitino haja amaxxe mare wolu bayiichinni afirannoricho ikkanna lawishshaho xissamino manchi xisso xagisiranno bayicho

Biifisa yaa lawishaho doogo gallanni mine hee'nanni qooxeessa hee'nanni quchummano ikko la'nanna illete giwisanno ishincho fiine hoolle keeraanchimma agarranni dooggaati.

Muronna laalo yinneemmohu gatinni afi'neemmo kaashsho ikkanna kunino lawishshaho shaana weese baddala, buna wahe

Daganna maate yaa daga duucha manna ikkanna maatete yineemmoti kayinni anna ama ooso fiixunna gare yinannireeti.

Hodhishaanaho yinanihu he'noonni gobani wole goba tarawate horon'sinnaniha ikana, lawishaho kaameellu, iima bubbete harate horophilu, way gido harate yowolo, hatono farashsho yinanireeti

umu danacho yinannihu kalaqamunni afi'neemmoho bisu kifilenke giddo mitte ikkanna kunino aannonke horo seesillehonna xummetenna biinfilleho

Koaatete yaa lekkate wodhinanniricho ikkanna kunino, biinfilleho hakkiinino sae babbaxxino gufichinnini lekkanke gawajjantannokki gede agadha dandiinanni uduunnichooti.

Odoo yaa mitte ikkito woy mittoricho mitto coye yannate iilline anfoonniha afi'nokki mannira illishatenna xawisate horonsi'nannirichhoti.

faashine yaa mitturichi alba loosammo gara ikko dana woyyawinohuni roore horo aatenna la"ate halchishanno garinni haaroo'me shiqanno harinshooti.

bununna sagale mine yineemmohu bunu mini buna hirrannihna hidhinanni hakkiinnino horonsi'nanni bayiicho ikkanna sagalete minino hatto sagale hirranninna marre hurbaaxinanni bayiichooti.

safote latishsha yineemmohu roorenka mannaho mannaho dancha owaante aanno bayiicho ikkanna lawishshaho rosu mine xiwammiro marre akkamminanni hospitaale.

Meessaneeti keeraanchimma agadha umonke hayiishira bisonke hayiishira uddanonke aana noo xure hayiishine hoola albanke buudha kurino wole labbanore.

mininna biirote uduunnicho yinannihu gawate gonxanni daallasa uddi'nanni uddano telewizhine biirote uduunnicho kompiitere maashinubba yinannireeti.

Owaante yaa mitte haja mittu manchi mangistete mootimmanni ikko wole hiranna hidhatewiinni dikkowiinni ikko mare afiranno owaanteeti

Odoote yaa mittu coyi ikkito yannate hee'ne dargaho hee'ne anfoonnita afinokki manchira tenne yanna ko bayicho kunirichi ikkino tennenni kuni ikkino yinanni woleho tateessinanni doogooti

Rosoho yaa egennote buicho ikkanna aano horono jiro, budenna, ogimma, hayyonna egenno bowirsi'nanni bayichoti

daganna maate yineemmoti daga yaa mittu quchummi giddo ikko gobbara heedhanno mannu batinyi kiiro ikkitanna maate kayiinni anna ama ooso fiixa yinanni mitteenni gamba yite heedhanno.

Baattote ofollonna xaggeeti yineemmoti lawishaho sidaamu baatto ilaalaamete hattono xeichaamete iimaseno roorenkanni haanju latishshinni la'ate boohaarranni.

muziiqa yaa xaggeno ikko meessi hedono giddo wodanaho galtino hedo baxillunire ikka chaalanno gobbannire ikko borrotennino hattono sirbunni tareessinanni.

Godio'lete yaa boohaarranniricho ikkanna hakkiinni sae meessaniiti keeraanchimmara horo aannore ikkanna lawishshaho lekkate kaase godo'le

Rosoho yaa egennote buicho ikkanna hakkinino sae rosu budennaho ,doogote jirote woleno kuri lawanore

Agattote yaa du'namaano ikkitanna kunino duuchu dani agatto no lawishaho dimbissanno agatto xajje haraqe biira hattono keeraanchimmate horonsi'nanniha waanna xagicho.

Elekitiroonikisete yaa luulanno uduunnicho ikkanna kurino jipaase wiidiwo hattono babbaxxitino tekinoloojete mirte ikkitanna hirranninna hidhinanni ba'uro indegena haroonsi'nanni

Daddaloho yaa hee'nanni heeshsho woyyaawinohunni loonse lophate woyyaabbino eo afi'rate loonsanniha ikkanna, lawishshaho, buna daddala koatte daddala udi'nanni uduunnicho daddala.

amma'no yaa duuchu dani amma'no nooha ikkanna lawishshaho mitte amma'no magano kaaliiqa kalanqoha ledo xaandanni doogo woyi maga'ninaninna ayiirisi'nanni doogo giddo mittete.

godo'le yaa duuchu dani godo'le no lawishshaho qeexaala lekkate kaase godo'le wedellu boohaaranno bayiicho.

superimaarkeetete mirte yineemmoti duuchu dani uduunne mitteenni gamba assite amaddinota ikkitanna baxxinohunni woyyaabbino dikko yaamantanno babbaxino uduunni duuno.

minenna gallanni mine yinannihu minu daddalunnihu loosunnihu ikkanna gallanni mini kayiinni mitte maate gamba oosote annu amante mittee gamba yite heedhanno mineeti.

Umu danancho yineemmohu bisinke kifilla giddo mitto ikkitanna, kunino biinfillehono Ikko xummete horon'sineemo kalaqamunni afi'neemmorichooti.

Politikaho yaa gashite noo mootimmanna wolu gashaate yekkerantanonna heewisantano mereero babbaxitino hedoteno ikko egennote soorro kalaqanoreti

faashinete yaa mittu uduunnichi alba noosi akata dana hattono aanna horo woyyaawinohunni aate yanna yannasi agadhe haaroomma'ni danu soorro assanni shiqanno doogooti.

amma'no yaa duuchu danita ikkitanna kui giddonni mitte kaaliiqa magano kalanqoha isi ledo xaandanninna hasaambanni iso ayiirrisi'nanni hattono magansi'nanni kumbuullanni dogooti.

Dagate yaa kiirotenni duucha ikkitanna, maatete yinneemmoti kayinni mittu mini giddo. heedhanno annanna ama ooso hattono fiixa woleno kuri lawannore

Safote latishsha yineemmohu lawishshaho, doogo, rosu mini, keeraanchimma agadhinanni base hattono, mootimmatenni ogimma afi'nanni base woluno kuri labbanno.

borrote uduunne yineemmohu biire luuke hattono irsaase hattono kompiitere kurino wole labbannoreeti.

Biifisate yaa lawishshu garira gallanni mine bainorichonna illete giwisannoricho baala fiine hunne aanno owaanteno ikko la'ate injaanno garinni biifinsanni doogo.

Hodhishaana yinanihu mite gobanni wole goba tarawate horonnisinaniricho ikana, kunino kaameelu, yowolo horophilu, farashshu

tuqu xaadooshsheeti yineemmohu mitte ikkito woyi xagge borrotenninna huurotenni qineessine duucha doogonni tareesinanni doogooti.

Seesa yaa lawishshaho umo hayishira uddano hayishira Biso haayishshira meessaneete keeranchimma seekine agadha alba buudha

umo danancho yinneemmohu biinfileho ikko hattono babbaxxitino bisanke iima dagge babbaxewo garinni ubbe gawajo iillishshanoricho holate horonsi'neemmo kalaqamu afi'noommorichoti

Ama'note yinnanniti duucbu dannita ikkittanna kuri giddonino mite Magano kaaliiqa kalanqoha waajjinanninna ayirrisi'nanninna isi ledo yanna yannanteni xaandanni doogoti

minenna gallanni mine yinannihu mineho yinannihu loosu mini no daddalu mini no gallanni mini kayiinni annunna ama ooso mitteenni gamba yite heedhannowa mineeti.

hodhishshaho yaa hee'noonni bayiichinni wole gobba xaraawate horonsi'nanni ikkanna lawishshaho kaameelu farashshu harrichu horophillu yowolo kurino wole labbanoreeti.

godo'le yaa lekkate kaase godo'le qalete godo'le sharrote godo'le shshorranshote godo'le no.

Sumuda yaa mitte daga umise dagoomu mayiimmasenna budeseno ikko hayyose xawissanno woy umose dandaa meessaneete xawisanno malaateeti.

odoo yaa mitte hajonna mashalaqqe yannate iilline anfoonnita afinokkihura tuqu xaadooshshinino ikko babbaxitino doogonni tareessinanni.